Faashinii: Faashinii yeroo jennu egaa wanti tokko akka qalbii namaa yookiin immoo ija namaa hawwatu gochuu keessatti kan tajaajilu yoo ta'u, egaa faashinii yeroo jennu keessumattuu immoo faashinii uffataaf oolu namoonni salphaadhumatti itti gammadanii yoo uffaticha jaalatanii akka bitatan kan ittiin goonu faashinii jenna.

Seera kabachiisaa: Seeraan kabajiichaa jechuun namoota maatii isaanii dhiisanii biyya isaanii yookiin fedhii uummata isaanii dursa kan godhan kan agarsiisudha. Kanaafuu namoota seera kabachiisaniif jaalala, kabajaa fi ajaa'ibsiifannaa kennuufiin barbaachisaadha.